Anfooni it puuni paɣsari Bihim nyɛla ban so chinchin nɛma Ka yɛ nyingo kɔrisi bɛ zan nyingokɔrisi ŋɔ shɛŋa n zaŋ bɔbi bɛ zuɣiri ka piri shɛŋa bɛ nuhini.

Anfooni ŋɔ puuni n nye ka gbanpiɛla mini gbansabila n bɛ daabiligu shee gbanpiɛlli ŋɔ nyɛla ŋun ye gɔɣu sabinli ka ye jakɛɛti n zaŋ pa di zuɣu o nyɛla ninvuɣu so ŋun pili kapu din nye zaa nuɣsu.

Anfooni ŋɔ puuni n nye ka gbanpiɛla ni gbansabila n zaya paɣasari bila so nyela ŋun so kantɛ liiga ka zaŋ nyingokorisi zaŋ niŋ o nuhu ni.

N nyɛ anfooni ŋɔ puuni loori ni niŋ sarati ka tooni maa wurim ka a nyɛ ka ban lihirili kana ti yɛ goɣali zaɣ sabila ka yɛ shɛli zaɣ bili pa dizuɣu ka di niŋ zaɣ ʒiɛ ka pili zipiligu dozim

Anfooni ŋɔ puuni paɣisara ni nachimba m-be anfooni ŋɔ ni ni gbansabila ni gbampiɛla. N nya ka gbansabila anahi n-wari waa ka gbampiɛlli maa gbibi o nuchee taŋgalimia.

Anfooni ŋo puuni n nyɛ ka bihi n ʒiya pamdi tabi zuɣuri bihi ŋo puuni so sola sikɛti sabinli ka di to zaɣ piɛla

N nyɛ paɣasarili ni ʒɛya ka zaŋ binchɛra pa o boɣu ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka zaɣ piɛlli piɛlli bɛ dinni ka pili zipiligu ka wuɣi o boɣu zuɣusaa a yi lihi o nyaanga a ni nyɛ ka so gbubi bini n diri fiila

Anfooni ŋo puuni n nyɛ ka nachimbi ni paɣasara n bɛ daa puuni n niŋdi daa buligu nachimbi ŋo puuni so yɛla goɣa din nyɛ chingoŋ kala ka pili kapu piɛlli

Anfooni ŋo puuni niraba anu n bɛ dipuuni niraba anahi nyɛla bin ʒi tingbanni ka ninvuɣu yino ʒɛ zuɣusaa nachimbi ŋo so puuni yino kpala ninkpara ka yɛ goɣa sabinli

Anfooni ŋɔ puuni n nya teebuli ni zaya ka kamantoosi tam di zuɣu ka di kama nyɛ zaɣ' ʒee nti pahi milichi kɔŋkɔna ŋɔ nti pahi tii bɔŋgo din niŋ zaɣ' dozim ni kpa' gaɣili din nyɛ zaɣ' dozim.

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ bihi ni zaya n dɛmda yino yɛ gɔɣili din niŋ zaɣa ʒee ka yino yɛ gɔɣili din niŋ zaɣa dozim ka o gbubi miya din niŋ zaɣa dozim to bia bila nyɛla ŋun gba ʒɛ din ni yɛ liiga zaɣa sabinli.

Anfooni ŋɔ puuni bipuɣinsi mini bidibsi n ʒɛ palli zuɣu bidibsi ŋɔ puuni so gbubla namdili n buɣisi ka mani anfooni ka o zaŋ kpa o mini o taba ŋɔ.

Anfooni ŋo puuni paɣa n ʒi daani n niŋdi kohamma ni damma paɣa ŋo nyɛla ŋun zaŋ binwola ko n gili o maŋa paɣa ŋo nyɛla ŋun yɛ sitiri sabila ka so chinchin pa jinjɛm zuɣu

Anfooni ŋɔ puuni paɣa mini o bia n doya bia ŋɔ diɛma niɛma nyɛla din ko n gili o paɣa ŋɔ nyɛla ŋun kpa ninkpari sabla ka ye liiga piɛlli o nyɛla ŋun buɣisiri bia maa diɛma.

Anfooni ŋɔ puuni n nya ka nachimba m-be salimbɔɣili ni. Nachimba ŋɔ nyɛla ban gbibi tahapɔŋ kara n-tɛri salima ŋɔ. Nachimba ayi shɛba gba mi zala zuɣusaa ka zaŋ takayua n-to bɛ maŋa.